Umukobwa yambaye amarori, yafise n'uturindantoki dufise ibara ry'ubururu. Imbere yiwe hari imashini nyabwonko, n'agacupa gafise umuti usa n'urwatsi rutoto. Imbere yiwe kandi hari kandi hari n'inyanya isa n'urwatsi rutoto itukura ikimenyetso c'uko ari mu cumba c'ubushakashatsi.

Ndikumana na Basabosi n’abagisha b’ibiharuro, barimbere y’abanyeshure babiri baboneka imitwe iriko umushatsi mukeya, bariko babereka ukuntu bashobora gukora ibintu bimwe na bimwe bijanye n’ibiharuro.

Inzu ninicane isakaje amabati isize nisima inyuma kuruhome, hariko n'uturubine duto duto ubona yuko ari hantu abantu bakarabira, hasi hari ibivu eka n'imvura yaguye ubonako hari vyondo vyi cane h'irya no hino hari imirima y'ibitoki.

Abantu bbecane harimwo abakobwa n'abasore muri abu bigeme harimwo umwe yambaye ipanaro yirabura n'agapira ku muhondo bahagaze imbere iyo imodoka ifise amapine yirabura isize irangira ishaka gusa n'ubururu iri musi ibiti bishinze bisakaje amabati y'ikimenyetso yuko ari aho ibikwa kugira yugame izuba.

Imodoka zibiri zisize irangi iigera hejuru musi irangi y'iryoubururu imbere yayo hahagaze umugabo yambaye ikabutura ritukura n'umupira uwiragura zihagaze imbere hasi impande yavyo hari ivyatsi vyinshi bitotaye bisandwatse rutoto.

Inzu nyiscane zifise uruzitiro wubakishijwe ivyuma nsize inirange iryururu hagati mu kibuga hari igiti ikirekire gifise amashami n'amababi asa n'urwatsi rutoto abona ko ari shuri n'ikibuga abana bakiniramwo.